Wetin be de best plant wey fit grow well with melon and how you go arrange dem for garden. If you want grow melon well well, you gats sabi de kind plant wey go help melon grow beta and protect am grom wild insects. And de best plants wey fit grow well with melon na things like basil, marigold. Dis plants dey help chase bad insects comot and dem dey attract good insects wey go help melon with pollination and if melon get god pollination, e go give beta fruit. Another plant wey good to plant near melon na corn, corn fit give melon small shade when sun hot plus e fit be like support for melon vine to climb. Beans too na correct plant becos dem dey add nitrogren for ground and melon need nitrogen to grow strong, but if you plants things like beans, make you plant poll beans so dem no go cover melon or block sun. And how to arrange am for garden, you suppose give melon plenty space becos melon vines dey spread everywhere. Make you arrange de plant like checker board so dat each plant go get space to grow. Put corn close to de melon to give am shade and support den plant beans near corn but no let beans block too much sun. For outside de melon area, plant basil or even marigold to keep bad insect away and make good insect come. One thing wey you suppose do, one thing wey you suppose do na to plant dis ones. Den plant wey you no suppose plant na things like potatoes, cucumber, pumpkin to melon becos dey go fight for food and space and dey go fit bring unnecessary disease wey fit spoil your melon. If you arrange am well, make de melon, make im get space, corn go give am shade and support, beans go come add nitrogen and flowers like marigold go protect de melon from bad insect and attract good ones. Dis kind arrangement go make your melon grow healthy and e go give you beta beta beta fruit, but if you go plant things like potatoes and cucumber, your melon, e go attract disease wey go spoil am and no be wetin you go want for your garden be dat.

Wetin b de work wey mulching dey do wey u dey plant melon, mulching dey play very big role wen u wan plant your melon, and mulching na like blanket wey u put for ground wey go cover de soil around your melon and e dey melon in many ways, mulching e dey help warm de soil, e dey keep de soil warm faster, especially for areas wey dey cold, wey Dey very very cold, and wen de soil warm melon dey grow faster and better, another thing wey mulching dey help do b Dey e dey keep water for ground, mulching dey reduce water wey Dey commot from de ground because of sun, dis one mean sey you no go dey water your melon too much and de Melon go get enough water to grow, another thing wey mulching dey do for melon b dey e dey stop weed and weed na very big problem for farm because dem dey take de food wey your melon suppose chop. Mulching dey help block de sun from reaching de weed so dat dem no go grow, dis one mean sey your melon go get all de food wey e need to grow well, another thing wey mulching dey do b sey e dey protect your melon fruit, now wen de melon start to grow e dey lie down for ground and if de ground wet, de melon for dey spoil, so mulching go protect de melon from touching de ground directly, so dat e no go rot ten. Mulching dey also help dey reduce pest and diseases, some mulching like plastic mulching for help keep insect away from your melon plant e fit also stop some disease from spreading, e dey also add nutrient to de soil, if u use organic mulch like straw or root chips, as dem dey decay dem dey add nutrient to de soil and u know sey nutrient to de soil na very good way make any plant grow and mulching also go need dis nutrient wey dey for soil and dis particular mulching na ver important um thing wey you go consider wen you wan plant your melon because as I do already talk e dey warm soil, e dey keep water, e dey stop weed, e dey protect root and e dey reduce pest, if u use mulching well well your melon go grow well and you go harvest plenty sweet juicy melon.

Wetin b de different types of mulch wey dey work well well wen u dey plant melon? If u dey plant melon to choose de right mulch dey very important for beta growth and yield and plenty types dey bust some dey more effective Dan odas and I go list out de ones wey u fit use wey dey very good, na one if de mulch wey u fit use na plastic mulch, dis one dey common for plenty farmers, e dey warm de soil fast especially for cold areas so your melon go grow early, e dey also keep water for ground and e dey stop weed to grow, some plastic mulch dey reflect sunlight and dis one dey help keep insects like cucumber bittles away from your melon, another type of mulch to use again na de organic mulch, dis one e dey include things like straw and leaves, as dem dey decay dem dey add nutrients, as dem dey decay dem dey add nutrients to your soil wey dey make your melon grow strong, strong mulch dey very good to dey keep moisture and to stop weed from vegetable farms but make sure sey u no put organic mulch until de soil don warm well well like make e don warm well well well, another type of mulch to use again na de living mulch, dis one mean sey u go plant ground cover plant like um or clover around your melon, e dey help stop weed and e dey add organic matter to de soil, another type of mulch wey u go fit use to help your melon grow well na de cardboard, u fit use cardboard as mulch but make sure sey de cardboard no get any color like any color wax or fungicide, u for civet am with another much to weigh am down, wen u dey apply dis mulch make sure sey u remove all de weed first den make u loosen de soil den put about two to four inches of de mulch around your melon plant but make sure e no touch de stem directly, so dat e no go cause um disease, if u dey use organic mulch you go need to add um to add more every like six to twelve months as e dey decay. So dis ones na de best type of mulch wey u go use to achieve better growth of your melon.

Wetin b de good things about planting melon seeds direct for ground compare to wen u first plant am for container before u carry an go farm? Planting melon e get too many ways we fit plant de seed direct for ground or u fit first plant am for small container before y carry de small plant go your farm but anyone wey u do e get hin own advantage and hin I go tell una now. Now for de one wey u go first plant directly for ground no, one of de advantage be say no transplant shock, wen you plant am direct de melon root grow straight for de ground without any form of disturbance, dis one mean sey de plant no go shock wen e grow, and e go grow strong root from de beginning. Another one be sey na less work, wen u plant your melon direct for ground e save you time and energy because u no need to carry small pot from one place to another, u go just plant de seed for where u want am to grow, another advantage b sey e save money, direct planting of your melon cheaper because u no need to buy containers or any special soil for to plant de seed first, u go jus put de seed for ground wait for am make e grow. Den some of de advantages of de transplanting, de one wey u go first put for container before u carry am go soil b sey e start early, if u transplant you allow am to start, your melon go start to grow early, especially if de area wey cold e fit start de seed inside before de weather warm up, so wen u go carry am go farm e don already ready to grow, another advantage b e go grow thesame time, uniform growth, wen u transplant all your melon plants dem go grow at thesame time so e go easy to manage dem, another good and important advantage b sey e, u fit predict de yield, now some farmers believe sey transplanting give better yield because dem control de growth from de beginning to wen e ready to harvest, but remember sey direct seed fit get some disadvantage too even de transplanting too still get disadvantage because every thing wey get advantage e go surely get disadvantage, and as I din lost de disadvantage so e go guid any farmer wey wan choose any of dem to plant hin melon.

Make you compare mud and flatbed method wey pipu dey use plant yam, for yam farming e get two common ways wey pipu dey use plant yam one na mud and one na flatbed both dey get their own advantages and dey still get their small wahala for mud planting farmer go make small heap or mound of soil den plant yam, plant the yam seed for top of the mud, this method dey very popular because e get good good things wey e dey help the farmer to achieve and one of the things be say na good drainage, this mud dey help water run commot quick so yam no go suffer from too much water, yam no like wet ground because e fit cause rot ten, so mud dey protect the yam from water wahala another thing wey this particular method dey help do be sey e dey make the root make e grow well because the soil for mud dey loosed and soft yam tuber fit grow very well and e go spread e fit also make yam tubers bigger and make e look more healthy. Another thing be sey e dey very easy to manage if you dey use mud method e dey make am easy to weed and to control pest because you fit see the plant well well, and e dey very good for areas wey get plenty rainfall, if your area get plenty rain mud dey better because e dey reduce risk wey dey attached to flooding. The other method na the flat bed planting method for this flatbed you go just clear the land flat den plant your yam seed directly on the flat soil and some of the advantages wey this particular method get be sey e dey require less labor you no need to make mud so e go save you time and e go also save you energy and this particular method e dey very good for dry areas if your area no too get much rain flatbed na in be the better one to help keep your moisture for inside soil, e also dey very easy to prepare land flat bed no need special soil work like mud method and e dey very good for mechanization you fit make am, flat bed fit make am easy if you want use machine to plant or to harvest your yam so this ones na the advantages e still get small disadvantages flatbed sometimes e dey get weed wahala you no fit hmm control the weed well well well well like that of the mud method weed fit grow more because the soil dey flat and e dey wet.

How mud and flatbed wey pipu dey use plant yam dey affect yam for different weather and different types of soil, the way wey you plant yam either for mud abi for flatbed e fit affect how e dey grow depending on the weather and the soil. Because we know sey weather and soil na very important factors wey go help your yam to grow now for this mud planting one of the advantage be sey e dey very good for area wey e be sey de get plenty rain and if your soil no too good mud fit help because you fit carry better topsoil go and the mud go give the yam better chance to grow and if stone plenty for your farm mud fit help you make yam no dey touch stone directly so that e go grow better but e also get disadvantage one disadvantage be sey for dry area mud fit no good because e fit make water loose quick. And if your soil de like sand all this soil wey dem dey call dem sandy soil mud fit collapse easily especially if rain beat am strong rain if rain beat amm e go strong. Now another thing be sey mud dey take plenty work to make ooh e dey require plenty labor now for flat bed for flatbed type of planting e dey help keep water for dry area if your soil dey good already flat bed fit work well because yam go get all the food e need and if you wan use machine for farm work flatbed dey easy to use machine on top and flatbed no dey take plenty work like mud but the disadvantage of this flatbed be sey e fit cause yam to rot ten if rain too much and if water no dey well and if soil no good yam fit no grow well for flatbed because e no get all those special soil to help am grow. Another disadvantage of flatbed be sey if the soil dey hard yam fit find am hard to push root down. all this things wey I dey talk make you know sey if your area dey wet or your soil no too good mud fit be the better choice but if your area dey dry and your soil dey good and you wan save work flatbed fit work well farmers for Nigeria dey traditionally use mud because e dey help with drainage and better yam growth but remember to consider your own farm and weather before you choose because the weather the area wey my farm dey and the type of weather wey dey there and the type of soil go help me determine if I go use flatbed or not and e dey good for me e no necessarily mean sey e dey good for you so you gets consider the climate the type of weather wey dey for your area for your far and also the kin of soil wey dey there.

Make we talk about raised bed farming for tuber crops like coco yam and yam, talk about how to prepare soil, how to water mange water and how to control pest. Raised bed farming na one correct way to grow tuber crops like yam and coco yam well well. E mean sey Instead of planting your crops flat for ground, you go build small raised soil bed wey go help your crops grow better. For de soil preparation, wey dey for raised bed you fit clear your land well, you go first clear am well well, remove all your weed and grass, den you go keep loosening soil to form de raised bed. De soil for de bed suppose be rich, loose, and well drained. You fit add plenty compost or organic matter to de soil to make am fertile. Dis kind soil go give um go give your yam and coco yam better nutrients and space to grow der root and tubers. Because de bed dey raised, de soil no go dey compact, and you go get better aeration. Dis one e dey help root breathe well well and make it grow strong. For coco yam we know sey e like swampy um abi wet soil, with raised bed you fit control water better so e no go too wet and e no go too dry. When we talk about water management again for raised bed, raised bed improve water drainage, so water no go stay for ground and e no go cause interluding dis one important because too much water fit make yam and coco yam tubers roty. De furrows abi de space wey de between de raised bed dey collect excess water and carry come carry am dey go, so de root no go drown. For dry season, raised bed fit help keep water near de root because soil dey loose and mulch fit cover de bed to keep moisture. For pest control again, raised bed dey help with pest control because de bed dey raised, e dey harder for some pest like um pest wey like wet or compact soil to reach de plant. Good drainage e dey reduce fungal diseases wey dey cause leaf spot or tuber rot. Also, de raised bed dey make am easy to remove weed and keep de farm clean. Clean farm and better drainage dey reduce pest like nematodes and insects wey fit damage your yam and your coco yam. Some farmers dey also use mulch for raised bed so dat dey go keep weed down and dey go protect de soil, which go help reduce pest wey dey hide for different different places.

How yam set, wey be pieces of yam tuba wey get eye or shoot, dey use for planting yam. Yam set na one important way wey farmers dey use plant yam. Yam set na small pieces of yam tuba wey get at least one eye or shoot. Dat eye na where new yam vine go start to grow from. And I go explain how farmers dey use yam set for planting. De first thing you go go get healthy yam tuba wey no get disease or bad spot. Den you go cut am into pieces wey fit be about six to eight inches long or sometimes smaller if you dey use mini-set technique. Each piece you go get at least one good eye or bud, because na from dat eye de new yam vine go sprout. If de set no get eye, e no go grow. Afta you cut de yam set, some farmers dey deep de pieces inside wood ash or dry soil, so dat e go help protect am from infection and pest. Dis ash dey heal de cut and keep de set safe before planting. Next, you go plant de yam set for soil. You go bury am about two to three inches deep, with de eye facing upward. De eye make e face up, dis one make sure sey de sprout fit come out easily and grow strong. If you dey plant for sack or raise bed, you fit give each set enough space like twelve inches or more, so de yam get space to grow big tubers. Yam set dey grow root and vines afta some weeks, and if you use um mini-set technique, you fit get many more yam plants from one big tuba by cutting am into smaller pieces. Dis method dey help farmers multiply yam seed fast and save money. One good thing about using yam set na sey e easy to handle, and you fit start yam farming anytime you get good seed yam. Again, planting set e dey help reduce waste, because you no need plant de whole yam tuba. You go just cut pieces pieces from inside, so e go help you reduce wastage of your yam. Yam set na pieces of yam tuba with eye or shoot wey farmers cut dem don treat am, and den plant am for soil, so dat e go grow new yam plant. Dis one na im dem dey call yam set and na ways wey you go fit explore yam be dat with eye and de shoot.

Make we talk de best way to cut and store yam stem before you plant dem. If you wan plant yam well well how you cut and store your yam stem before planting na very important thing and I go break am down so dat you fit understand everything well. de first thing wey you go do, when you wan cut your yam set you gas use very sharp knife sharp knife go help you caught cleans um skin wey no go damage de skin or peel de yam tuber. De skin or peel na very important part because na from there de crop go start to de grow if you use blunt knife or cut anyhow, e fit destroy de pill and make de yam set no sprout well. you no go just cut anyhow you go first cut de mother tuber into rings wey fit be about two to five cent meter thick depending on how big de yam tuber be den you go cut de rings vertically to get more pieces we weigh about twenty five to hundred grams each pieces gas get enough skin for sprouting dis small piece wey you cut na wetin dem dey call mini set after you cut some farmers dey deep de yam set inside wood ash or dry soil dis ash de help heal de cut surface and de protect de soil from pest and diseases. de Ash de acts like natural medicine to keep your yam set safe from planting e dey keep am safe before you plant am now after you cut you fit let de yam set dry for one to two days before you plant and dis drying time e de help de cut surface form wetin dem de call calories wey go sop rot ten and infection when you plant am. if you wan store am gain, you no go put plant, you no go plant de set immediately suppose give dem in a very cool dried please wey get better air circulation avoid to put dem for wet or humid please because moisture fit course rotting some farmers dey cover de set with dried grass to protect dem and keep de moisture balance and some farmers dey treat de set with fungicide and insecticide to prevent rotting and paste damage dis treatment day very important if you want get healthy yam plants and better yield no forget to use sharp knife and no forget to cut mother tube

explain wetin inter cropping mean for tuber crops like yam way be like planting yam with beans or maize. intercropping na one smart farming method wey mean sey you go plant two or more different crop for de same farmland at de same time e de common with tuber crops like yam where farmer fit plant yam together with crops like maize or beans and I go tell you why farmers de do am and how e de work. when you intercrop yam with beans, de beans de help de yam in many ways beans na legume and legumes gets ability to fix nitrogen from air go inside de soil. nitrogen now important nutrient wey yam need to grow well so when you plant beans with yam, de beans de enrich de soil with nitrogen wey de help de yam grow bigger tubers. apart from de one beans fit covered de ground and reduce weed wey be another problem for yam farmers. if you de intercrop yam with maize, de maize fit act like support for yam Vine to climb yam na Vine crop so e need something to climb up. Maize stem fit serve as natural pillars for de yam, so de yam vine fits climb up make e get plenty sunlight. Another thing be say maize fit provides small shade for de yam during hot season way fit protect de yam from too much sun. intercropping de help farmers use their land well because dem de grow more than one crop for de same piece of land he fit also increase de totally yield wey dem de get from de farm but you gas plan am well so de crop no go compete for water, sunlight, abi nutrients one example be say you fit plant yam, yam rows with maize for between de roots or you fix scatter beans around de farm plant. de way you arrange am depend on your farm size and de kind soil wey you get but intercropping fit get some challenges too if you know manager well de maize fit block sunlight from de farm or de beans fit take too much water wey de yam need so planning and management de very important over all, intercropping na good farming practices wey fit help farm um fit help yam farmers improve their yield, enrich their soil come use their land very very very well if you sabi intercrop well, you go sabi use, your land go de enough and you go still enrich your soil

how inter cropping de help improve soil fertility and increase yield inter cropping na one better farming style wey dey help soil and also make your farm yield de plenty e mean say your farm e go yield more food when you plant two or more crop together like yam with beans or with maize e get plenty benefit wey go help your soil and your farm yield well the main way, wey inter cropping de help soil fertility na throug legumes like beans. beans and other legumes get special ability to take nitrogen from air put am inside de soil this process wey dem dey call nitrogen e dey increase nitrogen con ten t for soil and nitrogen na one important nutrient wey plant like yam need to grow well so when you inter crop yam with beans de beans go increase de soil nitrogen wey de make soil fertile and help yam to grow bigger and healthier tubers. second thing be say inter cropping dey improve soil structure and e dey reduce soil erosion when you plant different crop together their root dey grow at different depth and spread for different ways so dem no dey compete too much for de same nutrient or water de root diversity dey help keep de soil loose and aeriated which dey good for plant growth also de plant cover de soil well so rain no go wash d soil away and dis one dey reduce soil erosion another thing be say intercropping dey increase organic and enzymatic activities for de soil when crops grow together de dead leaves and root dey add organic material to the soil and dis one dey improve soil quality and fertility overtime de better soil condition mean say your yam and other crop fit take up nutrient better and grow strong. another thing be say inter cropping fit reduce pest and disease when you plant different crop together pest wey attack one crop fit dey confused and them go dey blocked by de other crop. Healthier soil and plant dey less likely to set pest and disease problem lastly inter cropping fit increase your total farm yield story don show say when you intercrop crops like yam and maize or beans de total food wey you go get from the land go pass watin you fit get if you plant only one crop this one mean say you dey use your land well and e get more food for the same space.

How intercropping de help for areas wey rain heavy or soil no de drain well. Intercropping na one correct farming method wey fit help well well for places wey rain de pour heavy and soil no de drain well. For area wey get heavy rain, intercropping fit help reduce soil erosion when rain fall heavy, e get power to wash away top soil, de ground no get enough cover but when de intercrop, the plant get different sizes and leaves wey go cover ground well. The bigger crops like maize or yam leaves go protect smaller crop from de heavy rain drops, so soil no go scatter or wash away easily again de root of different crop de hold soil tight so e no go loose or move dis one de help keep soil for farm make e no go spoil or loose nutrient. another thing be sey intercropping fit improve water management for soil wey no drain well because we get different crops with different root system. Some root go go deep others go stay near surface, dis one help soil hold water beta and reduce water logging de plant fit also shade de soil, e de reduce water evaporation, come keep moisture longer for inside de soil. Dis moisture balance de important for tuber crops like yam and coco yam wey need good water but no be too much water another thing be sey intercropping fit increase soil organic matter when you plant many crops together their leafs and root de add organic matter to soil wen dem die or shed leaves. Dis organic matter improve soil structure and water holing capacity which help soil drain better and give plant nutrient. Another thing be sey intercropping fit make farm more resilient weather wahala if one crop suffer from too much water wey de come from rain or poor drainage de other crop fit still survive come give you food. this one dey reduce risk of total crop failure and e de help farmer get better harvest. another thing wey I go add be sey de mix plant for intercropping dey create beta habitant for beneficial insect and soil organisms. dis natural helpers fit control pest and improve soil health which also de help crops grow better even for difficult soil and whether condition so for heavy rain or poor drainage area, intercropping de help by reducing soil erosion e dey improve water use and re ten tion and e de increase organic matter e de make de farm de more stable and e de support natural pest control.

How pipu dey plant yam traditionally wey dey use mound or ridge an how dem dey space yam for farm? Also, tell us about di time of year wey yam dey grow best. Di traditional way of planting yam dey involve some important steps wey farmers don dey use for long time. Dis steps dey help yam grow well, an e dey give am plenti harvest. One of dem be sey mound or ridge. Traditionally, yam dey planted on mounds or ridges. Mounds na small heap of soil wey farmers dey make, while ridges na long raised bed. Di size of di mound dey depend on di type of yam wey you dey an how big you wan di yam to grow. Some mounds fit be thirty centimeter high, some fit even be two hundred centimeter. Di mound wey dem dey call heap planting significantly produce higher number of sprout than di ridge planting method. For areas wey rain dey fall plenty, mound dey beta becos dem dey help water drain well so yam no go rot. But for areas wey dey dry, ridges fit beta becos dem dey hold water well. Nau, for di spacing, di space wey you give yam plant dey important so dem no go crowd each other. Farmers dey space yam mounds about one meter apart. Dis one give each yam plant enough space to grow an spread dia root. If you plant yam, if you plant yam too close, dem go compete for water an nutrient wey fit make dem no grow well. If you dey use mini-set, you fit plant for space of um one one yam to zero point twenty-five meter. Nau, di seasonal consideration, meaning di time wey you suppose plant yam. Di time wey you plant yam dey very important for good growth. For Nigeria an other places, yam dey planted at di beginning of rainy season around um February to March. Planting yam before rainy season go help di tubers grow well. Some research show sey yam wey dem plant from November to January dey give thirty percent higher yield pass yam wey dem plant wen rain don start. Farmers wey dey mount yam mound an ridge to prevent dey get beta yam. Di traditional method of planting yam involve making mounds or ridges. E also involve make you space dem well an make you plant dem at di right time of di year. If you follow dis steps, you go improve your chances of getting plenti bigger yams for your farm.

How companion planting with herbs like garlic or marigold fit naturally stop worm from spoil tuber crops? Companion planting with herbs like garlic an marigold na one strong natural way to protect tuber crops like yam an cocoyam from worm an other pests without using chemicals. Di first herb na garlic. Garlic get strong smell wey many pest no like at all. Di sulphur compound wey garlic release into soil an air dey act as natural pesticide an fungicide. Dis strong garlic smell dey confuse worms an other insect so de no fit find your tuber crop to spoil. Garlic fit repel pest like cabbage worm, spider mite, an many other small insect wey fit damage your crops. Wen you plant garlic close to your tuber crops or around di farm, e dey create barrier wey pest no fit cross easily. Marigold na another powerful plant for pest control. E get root compounds an flowers wey dey release chemicals into di soil an air wey dey repair repel nematode. Dis nematode na small worms wey dey attack yam an cocoyam root. Marigold dey also attract beneficial insect like ladybug wey dey eat bad pest. So, if you plant marigold near your tuber crops, you fit reduce worm infestation an you go keep your crops healthy. Wen you combine garlic an marigold for your farm, you get double protection. Garlic dey protect above ground with strong smell, while marigold dey protect underground by stopping nematode an root pest. Dis combination e dey create strong natural defence wey reduce need for chemical pesticide, an e dey help your tuber crops grow beta, an you go yield more. Beside pest control, both garlic an marigold dey help improve soil fertility. Garlic dey release sulphur compound wey improve soil nutrient an e dey reduce fungal disease while marigold dey add organic matter an support beneficial soil microbes. Dis healthy soil, e dey help tuber crops resist pest, an grow strong. To get best result, plant garlic around yam or cocoyam for mound abi for rows. Make you space dem well. Then you go plant marigold flowers round di edges of your farm or between tuber crops. You fit even mulch with marigold leaves, or flowers also make e help repel pest.

How effective neem oil an other organic pesticide dey prevent worm infestation for tuber crops without harming environment. Neem oil an other organic pesticide na very good natural way to protect tuber crops like yam an cocoyam from worm an pest infestation, an dem no dey harm environment like chemical pesticide. Neem oil get special compound wey dey stop many types of insects an worms. E fit control over two hundred different insect species including caterpillars an white fly, an e dey very important for tuber crops. Nematode—dis small worms wey dey attack yam root an cause big damage—neem oil dey work by stopping di larvae from hatching, an make e no spoil up di best ability to eat an reproduce. Dis one mean sey pest no go grow or multiply well for your farm. Another tin wey neem oil dey do be sey neem oil no go juz kill pest, e also dey safe e also dey safe for beneficial insect an soil organisms. Unlike chemical pesticide wey fit kill earthworms an pollinators, neem oil actually encourage earthworm activity. Earthworm dey important becos dem dey improve soil structure an fertility by making tunnels for air an water, an by aiding nutrient through dia cast. So neem oil dey protect di good wey help your soil an crops. Neem oil fit dey used in different ways: as foiler spraying during growing season or as dormant spraying to kill pest an eggs wey dey hide for plant leaves during dry or cold season. Dis flexibility make neem oil very useful for controlling pest all year round without building resistance. Neem oil also get antifungal properties so e fit help control some diseases wey fit affect tuber crops like leaf spot an root, making your plant healthier. Other organic pesticide like neem kernel extract or neem cake also dey effective. Dem dey help suppress soil-borne pest an disease an e dey improve soil fertility. Neem product dey biodegradable, e dey also cheap, an e dey easy for farmers to use, especially for small scale an zero budget farming. To get best result, farmer suppose spray neem oil for early morning or late evening to avoid harming pollinators like bees. Also regular application. Farmer suppose dey apply am regularly. sey like ten to fifteen days during pest season. E dey e dey recommendable.